Gamo n niŋ ka niinriba pam kpi n kpi ka loorinima paaki paaki ʒɛn ʒɛya ka poliisi loori gba be bɛ ni ka tihi ʒɛn ʒɛ nyaanga ha ka jirambiisanima beni ka laati poolinima beni ka bɛ kpuɣi niriba anahi shɛba bɛ guri ninsali maa so n niŋ baagi ni.

Kuligi nolini m bɔŋɔ kom maa kuli domi ha ka ŋariŋ be dini ka naainsalinim ʒi dinni ka do so yaa zahim zahim maa zaɣ bibihi n nyɛli n zaŋ niŋ bini ni n wuɣuli zuɣusaa n chana ka so gba be o nyaanga o bi yɛ liiga ka so jinjam bila di nyɛla zaɣ sabinli ka gbibi lɔba baaji sabinli.